Pɔgɔ naŋ zeŋ la a tewɔmɔ susugleŋsuo. O zore la a tewɔmɔ mene. Kyɛ eŋ mene a laa a mane paale a kooko laa. Ankaa, kommie

Noba be la a zie ŋa poɔ ba toore nu toora pɔge ba nuuri kyɛ gba sɛ sapige ba su la kparre wogri kaŋa soba sue kpare wogre anaŋ e zeɛ ba de la a maaroŋ boŋ kyaara a pɔge ne bameŋa.

Bɔlgmɛrebɛ la are ka ba mine su kparepeɛle kyɛ seɛ kpuresɔglɔ. Ba mine eŋla sɔɔsi dɔre ane nɔɔteɛ. Kaŋa eŋɛɛ nɔɔteziire. Ba mine su la kparegireŋ

Noba la are. Ba mine su la kpare nuwogori ane torasare. Ka ba mine boma e zeere ka ba mine boma e giriiŋ. Ka ba mine gba kpo peɛle ka ba mien gba kpo zeere. Ba toorɛɛ boma pɔge ba nuuri.

Ba are la gyamaa dɔɔ pɛglɛɛ bie a bie su la kparezeɛ pɔge are la a kɔge a dɔɔ a pɔge su la kparenuwogri sɔglaa o pɔge la o zu pɛnsɔglaa.

Biiri zeŋ la gyamaa. Ba zeŋ la daare zu. Ba mine de la ba nuuri dͻgele ba gbԑԑ zu. Bͻtͻre biŋ kͻge ba la. A biiri kaarԑԑ taa. Ba mine su la kpare-giriiŋ ka mine seԑ la torͻͻza doͻre, ba mine seԑ la torͻͻza gbԑ-ŋmaara, ba mine seԑ la torͻͻza gbԑwogiri.

Pɔge la ziŋ teŋe ka bie gaŋ o gbɛɛ zu kyɛ ka o kono. Dɔɔ vuunee la kyɛ de o nu pɔnne ne o pʋɔ kyɛ ka dɔɔ vuuni kyɛ gmaara ba fotore kyɛ ka popo gaŋ teŋe.

Noba la a are, lͻԑ meŋ beebe. Ba mine gbaԑ sapigiri kyԑ su kpare zeere, ba mine meŋ sue kpare peԑle. Pͻgebͻ mine meŋ gbaԑ ba lamarekare.

Nengyɛmaa la a vuune ba teɛ ba gbɛɛ mine ka a de weɛ a mine gaa puori a noba mine de la weɛ a noba mine gaa puori pɔgeba su la kparesɔglɔ a seɛ wagyɛre a dɔba su la kparenuŋmaara a seɛ trouser a eŋ.

Koɔ noɔre la ka ba yuo noba ŋmaagyili la a bogi teere be l,a zie yaga a noba su la bonsɔglɔ ba gba la zupilisɔglɔ ba seɛ la torɔzawogri a pɛgle malfare.

Biire la zeŋ a koge ŋa zu. A biire, kanga ba su kparo kyɛ o maalɛ o kyɛ taa a bie kanga ne zeŋ a o gbɛɛ zu. Kanga meŋ zeŋeɛ la kyɛ kyankyule o zu. Roba buluu biŋ la a be.

Lɔr are ba yuo la a lɔri buti bare ba are la a lɔri buti pare pɔge tuoe laa kyɛnɛ la a lɔr koŋkoŋre kataweɛ kyaarɛɛ be o pɔg la maaruŋ.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

Pɔge maala la sensɛɛ a biiri are Kog la a pɔɔ a pɔɔ kaara la sazu o piree dogu o seɛ la wagye o su la kpar pelaa bie su la kpar nuwoo toraza gbɛwoo a toraza ne a kparoo dɛgɛɛ la soŋ

Noba la are ba mine zeŋɛɛ ba mine sɛgɛɛ ba nuure ba mine tie ba seɛ ba mine gbulee ba nuure ba mine sɛgɛɛ ba nuure bare saa zuba mine haar ba noɔre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

Noba la zeŋ pɔɔ zu la kpar woo o zeŋ la teŋa a kparoo pɔge laa teŋa zaa o zoro la gane o kaara laa gane taabol niŋee la fintilaa dɔgelɛɛ la tewɔmɔ dɔgelɛɛ la

Noba ŋa maala la pompi gbɛɛ ba mine su la sekelɛte ba la su la kpare naŋ e peɛle kyɛ seɛ torazre naŋ e wogri ba mine su la kparre naŋ sigi kyɛ e wogri bilaki ne buluu bilaki.

Baŋgollo ayi la a are noba are la kɔge a baŋgolo ŋa ayi ba mine be la a baŋgolo sensogleŋ soga noba mine su la kparepeɛle ba mine meŋ su la kparesɔglɔ.

Noba zeŋ la yaga a pɔge kaŋa are la a ŋmaara ŋmaaree dɔglɔ a ŋmaao bɔɔde zu pɔge kaŋa are la a lere o nuuri ba mine su la bonzeere a gbaale bonzeere.

Noba zeŋ la bawaana ka ba diee seemaa a seemaa nyɛnaana kamaana bebe kaarote bebe a pɔge de la o nu a toŋ a seemaa poɔ kyɛ la a pɔge su la kparezeɛ.

Bibilii bondeɛnee la be a zie ŋa poɔ nyɛ pɔge k'o are a wulo a biiri nyɛ dɔɔ k'o zeŋ a kaara a bie nyɛ a biiri ka ba are ka ba mine zɛge ba nuuri.

Noba banaare noba banuu la zeŋ a kyɛ dɔba bata pɔgeba bayi a pɔge gbaalee lambareka kyɛ dɔɔ ka a dɔɔ kaŋa su kpare sɔglaa kyɛ are dɛndeŋ.

Biiri ŋa arɛɛ kyɛ a kaŋa iree o nɔɔtere a de o nu tɔŋ kyɛ zɛge k'o do saa ka o kaara kyɛ laara ka a taaba zaa kaara o nɔɔtere na kyɛ laara a bipɔgelee zukoɔma eɛ wogri.

Biiri la a ŋmeɛrɛ gaŋgaa kyɛ seɛrɛ pɔge tuuro la a biiri o su la kparoo ne bone a seɛ wagyɛ a bie zeŋɛɛ o nu a ŋmeɛrɛ gaŋgaa.

Nengyamaa be l,a kyɛ lɔɛ ba poɔra kataweere bebe a lɔɛ mine eɛ zeere a mine eɛ dɔre a kataweere mine eɛ dɔre a mine eɛ zeere.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

Noba zeŋ la a zie ŋa gama doglee ba nimitɔɔre ba mine eŋɛ nimikyaani ba mine meŋ ba eŋ nimikyaani ba mine su la kpare sɔglɔ a zie ŋa.

Fitare la zeŋa kyɛ. Ba maala la a lɔre. Lɔe ayi la be a kyɛ. A zaa eɛ lɔ sɔglɔ. Ba mene doŋe la a lɔre eŋe. Ba mene meŋ areɛ lɛ.

Laŋ la taa weɛ poɔ ba sɛl lɛ la teɛ ba de la nuwoore tɔɔre pɔŋ ba nuuri kyɛ gaara a tɛnɛ pɔgro a teɛ pare a pɔge su la kpare zeɛ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

Kannebiiri la be ba kanneyiri ba deɛnɛ la ba ŋmeɛrɛ la ampɛ nyɛ a kanneyiri ka o te are loɛ are la a be lopeɛle ayi teɛ meŋ are la a kannedie.

Noba bata la are. Bayi nyɔge la kure kyɛ ka ba zaa bata a tɔɔre nuwuure. Ba zaa vɔgle la zupilpeɛle.

Biiri la are pɛre. Ba nyɔgerɛɛ ba nuuri taa, kyɛ zɛɛr kaa do. Ba mine sue kparezeere ba mine sue kpare bilii buluu

Voti zie la ka ba are a noba Votiri la a dɔɔ kaŋa gaa te dii la o nubiri kyɛ de a bone gaa ka o te eŋ boosi poɔ a dɔɔ kaŋ meŋ gaa la a boosi poɔ ko o te dii o nubiri.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

Bie ane dɔɔ la zeŋ a dɔɔ piri la nimikyaana kyɛ ka a bie gaa te zeŋ a maale o zu a bie ŋmaa la a bondirii nya ka gaa te suura a dɔɔ ka a dɔɔ laara kyerekyere.

kapeele die la are noba are la kapeele die niminoɔre dɔɔ teɛ la o seɛ dɔɔ lere nuuri bare o puori bamine su la kpare zeɛre

Noba la zeŋ ba zeŋ kɔge la a tewoma a seɛrɛ boma a pɔge seɛla wagyɛ a su kpare buluu a yɛre kɔkɔlɛgre kyɛ eŋ nu bonne paalaa kyɛ piri Dino seɛ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

Kõɔ la noba kpɛ la a kõɔ kaŋa ba be la a kõɔ gbore a ŋmaane a kõɔ ba taa ba a lɛɛ wa taara ne a baa noɔre ba waana ka ba iri ba la a baa noɔre ba eŋa ba nose macks.

Bondirii la biŋ a noba nyɛ ziŋ ŋmaa gyili la a bondirii nyɛ ba waana la ka ba di a dɔɔnyaŋaa kaara la a bondirii poɔ a dɔba mine su la kpare zēēre ba mine su la kpare sɔglɔ.

Nengyamaa la zeŋ ba mine meŋ kyɛnɛ la a puoro a banaŋ naŋ zeŋ banaŋ naŋ zeŋ ba zɛgrɛ ba nuuri ka a do saa a banna naŋ kyɛnɛ na kaŋa a ba zɛgrɛ ba nuuri ka ba meŋ nyɔgrɔ ba taa nuuri.

Dɔɔta die la noba be la a dɔɔta die poɔ ba mine gaŋ la teŋa ba mine gaŋ laa kodo zu a dɔɔta la wa are o kaara la a baleba zie

Noba are la kyɛ bamine dɔɔɛ ka mine zeŋɛɛ bamine yaarɛɛ ba gbɛɛ kyɛ yaare ba nuuri bamine zegɛɛ ba nuuri ka a do saa kyɛ ka ba iri ba nubie ayi a bare saa pɔge ŋa arɛɛ a su kpare doɔ kyɛ nyɔge o nuuri lantaa

Noba zeŋ la yaga a pɔge kaŋa are la a ŋmaara ŋmaare dɔglɔ a ŋmaao bɔɔde zu pɔge kaŋa are la a lere o nuuri ba mine su la bonzeere a gbaale bonzeere.

Mui ane zeɛre, ane vaare, ane gyɛnle ane taaliea, ane bɔɔdeɛ la.

Pɔɔ la zeŋ. A pɔɔ ŋa seɛ la wagyɛ kyɛ su kparoŋ. Kyɛ piri duku. Rɔbare biŋ kɔɔ la a pɔɔ ŋa, ka kurpootu biŋ ka laa laaselaba dool.

Yie, tere, kõɔ, loɛ, a zie e la gerene a a tere gerene a loɛ a yie eɛ punter.

Noba are la gyamaa ba deɛ ba nuure a lere ba niŋe ba mine su la kpar sɔgelɔ tabol niŋee ba nimitɔɔre ba yɛrɛɛ pɛne pelaa pɔge a tabol gan niŋee ba nimitɔɔreŋ ba mine su la kparre buluu

Noba zeŋ la a kõɔ boŋŋmaara ŋa poɔ ka ba ŋmaa a kõɔ ba ba poorɔ a boŋ ŋa poɔ ba mine su la kparre zeere ba mine su la kparre sɔgla.

Noba arɛɛ la a pɔge kaŋa deɛ o nuure a lantaa a are ne o munɔ la laare ba mine meŋ arɛɛ la a monɔ laare kaŋa tie la o seɛ a kaara ba ba mine be laa puori yaga

Kareziɛ be a die ŋa poɔ ba wulo la a biiri a biiri zeŋ la a dakogri zu kyɛ kaara lɛ o naŋ wulo ba a dɔɔ are la a be kyɛ su kpare nu wogre.

Dɔbɔ ane pɔgeba la be a zie ŋa poɔ ba mine su la kparre peɛle nuwogri ka mine su kparre zeere ka mine su kparre sɔglɔ ka kaŋa su kpare sɔglɔ ane peɛle.

Nebɛ la arɛɛ kyɛ! Ba kɔrɛɛ kõɔ yire rɔba poɔ. A pɔge kaŋa leŋee wagyɛ o nyane kyɛ kɔrɔ a kõɔ. Laakpoŋ bebe rɔbarre bebe. A rɔbarre mine eɛ sɔglɔ, a mine eɛ buluu, a mine eɛ bompeɛl.

Nyɛ biire na are ba pɔɔrɔ naasaal peɛɛli bayi are kɔge la a biire ba ŋa biire bata nyoge la pɔɔ nu a pɔge mare la baagi zukɔmɔ ma pɔɔrɔ.

Nɔɔtie koɔroo zie tɔɔtie dɔɔ la a kyɛ a tɔɔtie ŋa veɛlɛ la mine la bompeɛle mine e bondoɔre noba su la kpar zeere a kyɛ noba e la gyamaa

Noba la are dɔɔ are la ka pɔge are sugle a pɔge su la kparoŋ naŋ sigi a seɛ trou a seɛ trouser wogi a eŋ nɔɔtesɔglɔ ba mine su la kparezeɛ a seɛ nika sɔglɔ.

Noba be la a zie ŋa poɔ a gɛrɛ ka ba mine kpeɛrɛ a ziiri a bana naŋ gɛrɛ ba su la kpare sɔglɔ nuwogri a seɛ torazare a eŋ kamboo bie ŋa meŋ naŋ kpɛ are a kyɛ su kpare zeɛ ane toraza zeɛ.

A bie ŋa tuo la ganle kyɛ tuoro lori gbɛre a waana a bie pɔge kaŋa tuoro la a bie o mare bie kyɛ pɛgle polatisi sɔgla a tuoro a bie.

Pɔɔ ne bie zeŋ la a pɔɔ zeŋ la kogɔzu a bie zeŋ la a teŋɛsugɔ a pɔɔ gbɛɛ a poɔ a pɔɔ waana la koo le a bie nyɛ zu a bie tieɛɛ o tɔ.

pumpi la ka ba tuuro, ba tuuree pumpi ba deɛ bone a ba a pumpi bogi poɔ, dɔɔ are la be su kpaar nu woor sɔɔlaa de nuuri a toŋi eŋ a kpaaroŋ poɔ dɔɔ meŋ la are la be a meŋ la su kpaar nuwogi a meŋ la muulo kaara a bone ba naŋ erɛ. Pɔge la de a bone ŋmaara ne la ka dɔɔ meŋ ziŋ kyɛ nyɔgi a bone taleŋ

Yiri zaŋe la are noba are kóɔ la a yizaŋ ŋa kɔnvaare be la a yizaŋ ŋa eŋa sagere be la a kɔnvaare poɔ ka kóɔ ba soma noba bayi su la kpar zeere

pumpin la ka ba tuuro, ba de la a pumpin daa wa baara a pumpin bogi poɔ dɔɔ dɔŋɛ la kyɛ te a pumpin taa a dɔɔ , a dɔɔ kaŋa are la kyɛ su bonsɔllɔ kyɛ de o nu toŋi a kɔɛ

Kuori zie la, noba bebe, noba zeŋԑԑ la, ba su la kuori kaayaa. Ba mine arԑԑ la. Kũũ daga la biŋ. A pͻge kaŋa bonzeԑ bee o kͻkͻre ba mine a gba sapigi.

Bɔɔl ŋmɛreba la ba gbi la dumo nembɛrɛ are la ba puoriŋ nembɛrɛ mine su la bonzeere ba mine su la kparetampɛloŋ a naŋ e kparenuwogre.

Nye nobɔ ka ba zeŋ. Ka kang nɛ suba go kyɛ zɛl kuure waana ka o bin. Kang nɛ subo ŋmɛrɛ la a kubo. Ka kang nɛ subo zeŋe la. O yaarɛ o gbɛɛ kyɛ de daa ba. Kyɛ gbesapil

Dɔba are yaga zaa lɔɛ are la a dɔba ŋa puoriŋ, a dɔba ŋa leɛ kaare taa a dɔɔ kaŋa de la kparooŋ a pɔge o zu kyɛ teɛ o noɔre

Biiri la maale daare loori a kpɛ te zeŋ ka a taaba daara a kaŋa soba de la o nu boŋyeni a daara ne kyɛ zɛle o nu kaŋa ka o do saa ka a ona naŋ kpɛ te zeŋ kyɛ nyɔge a daare loori siteya.

Pɔgeba ayi la zeŋ a kaŋ su la kpar nu zeere naŋ e woo o piri la zutalaa o zuriŋ a zutalaa a e la pelaa ŋa mine su la kpar nuwoore o seɛ la toraza nuwoo

Zie la di vʋʋ lɔɛ ba pɔɔrɔ zaa a lɔɛ zaa di vʋʋ yiri be laa kyɛ a yie zaa di vʋʋ a patarre zaa di vʋʋ nyɛa zie zaa naŋ soɔ

Nensaaleba la are a zie ŋa poɔ ba tuuro la a zie bayi gaara la a tane pɔgeba bayi meŋ yele la a yɛlɛ kaŋa soba pɛgle la a tane boŋgayiri kyɛ mɔɔlo kaara a bogi.

noba maŋ pɛɛrɛ la kaayare. bayi pɛɛre la kyɛ ka bonyeni kpe zeŋ a laa poʊ kyɛ zere o nuur kaa do bayi pɛɛrɛ la a kyɛ laara ka a samena fooro la zoo

Noba la tugro a guri puori loɛ ayi are la a kyɛ a loɛ nyɛ e la lopeɛle a noba mind meŋ sue bompeɛle ka ba mine meŋ su boŋgerene kyɛ ka ba zaa pɔge ba nɔɛ.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

Bondirii maaloo zie la ba marɛɛ vūū ba dogle la a daransaŋ a vūū zu ba are kɔge la a tabol a pɔge seɛ la wagyɛ o de la nu a kori o zu a bie are la o su la kparoo doɔre o seɛ la monkuri naŋ leni doɔre ane peɛle.

Wagyere koɔrɔ zie a pɔge are la a wagyere puli a su kparoo wagyere kparoo ne elobaa a pɔge kaŋa are la a su karoo naŋ e doɔre kaŋa soba te tuo la a samine a koɔrɔ waana.

Noba ŋa tuo la tɛnɛɛ ba koɔrɔ la a daa ŋa a gɛrɛ ba seɛ la toraza woo ba mine su la kpar peɛle kaŋa seɛ la toraza seɛ kaŋa seɛ la toraza sɔgelaa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

Koɔ la laare a zie ka pɔgeba mine meŋ pãâ be a be a kyaare kataweere kyɛ ka ba mine meŋ gaa te kyɛnɛ tɔɔre zaa ka lɔɛ meŋ be a koɔ poɔ a uri vuunee.

Biiri la ŋmeɛrɛ bɔɔl a kóɔ poɔ ba ŋmeɛrɛ la a kóɔ waara ba eŋe kaŋ ba su kparoo ba yaga zie zaa sue kparoo ba mine seɛ la kuri gbɛ ŋmaara ba mine kuri a zigi la

Noba zeŋ la a zie ŋa dakogri zu la ka ba zeŋ ba maŋ zeŋ kyaarɛɛ tebol a kyɛ yele yɛlɛ a zie waa la zeɛ dɔre.

Gbeŋini ane mͻnii la digire taa. A gbeŋini digire la a mͻnii, a digiree la, a te nyͻge la a mͻnaao kaŋa ko omte gaŋ a vͻͻle ne poͻ, ka a gbeŋini kaŋa nyͻge a zu kaŋa kyԑ ka a taaba nyͻge a posogͻ

pɔge la zeŋ, o taa la soɔ o seɛ wagyɛ a su kparoŋ o kuree duku oraba biŋ kɔge o la. A orabare ŋa bompelaa ane bom peŋke selaba dogelɛɛ kopɔɔte zu. Genteŋmeŋ bebe.

Nibɛ ba pɔɔrɔ a kyɛ ba yaga ba mine gba la sɛpige ba mine ba gba sɛpige ba mine e la pogɔ ba mine dɔbɔ ba zegre laa taaboore kyɛ ngma.

Arebilii te kyɛnɛ waana ba su la kpar woor ba zaa a danweɛ soba kparoo e la zeɛ a leni geree ane doɔrɔ kaŋa deŋ e la buluu

Lɔre la are ka nobɔ be o pʋɔ. Wɔɔre ayi la are, kaŋ be la a lɔre niŋeŋ kyɛ ka kaŋ meŋ be a lɔre puoreŋ. A lɔre are la a wɔɔre kpakyaga pʋɔ.

Lɔre are la noba are la a lɔre nimitɔɔre ba gba la a popo pɔgraa ayi e la girin bonyeni e la zeɛ bonyeni e la dɔre.

Nengyamaa la zeŋ bie be la ba salensogɔ a noba zeŋɛɛ la mine deɛ ba gbɛɛ a lare taa a de ba nuuri dɔgle ba gbɛɛ zu ba mine su la kparezeere ba mine su la kparesɔglɔ ba mine seɛ la torɔza naŋ e zeere ba mine seɛ la torɔzare naŋ e sɔglɔ.

Biiri zeŋ la kyɛ nansaala wa zeŋ la a biiri ŋa poɔ a nansaala su la kparepelaa o zeŋ la o de la a bie kaŋa a dogli o gbɛɛzu a kyɛ kaa bie kyɛ laara ka bie meŋ laara.

Gama zeɛ la a gama pere pere la dakuo bebe zukouraa dou laa dakogo zu ba meelaa zeɛ ba saaloo la.

Noba arɛɛ la ka ba maale a vūū ŋa a vūū ŋa ka ba waana ka ba konɛte ba de la a bonna ba naŋ na nyɔge do kyɛ do te maale a vūū ka o zeɛ ane pelaa a dɔɔ kaŋa arɛɛ la kyɛ do te ti toori.

Pɔge la be a zie ŋa a dɔba kaŋa ba zaa su la kpare nuuri nuwogri ane kparoo naŋ sigi pɔge ba gbɛɛ kyɛ do te ba nuuri zaa kyɛ kpa a ba gbolo bompeɛ ane siibuluu.

Vooti zie la a kyɛ a noba nyɛ vootiri la a pɔge ŋa vootie la a de a bonne waana k'o wa toɔre eŋ a vooti uruba ŋa na poɔ ba kyɔŋ la lae a kyɛ waana.

Noba la are ka kaŋ de bonmʋɔlaa bon a tɔgle ne o nɔɔre a mɔɔlɔ yɛllɛ. Ba zaa su la kooturi kyɛ ka boŋyeni vɔgle sapili.

Kɔmpii kɔmpiitare la biŋ noba are kɔge la a kɔmpiitare ba mine diire la a kɔmpiitare gama biŋee la a dɔɔ zoro a bon a bonsɛgraa.

N nyɛɛ boodeɛ be la a kyɛ salemaanoo be la a kyɛ gyɛnlee be la kyɛ nyɛ pɔge ka o are a pɛgle bie kyɛ su kpare pelaa kyɛ seɛ wagyɛ a pɔge zeŋ la a le duko kyɛ koɔrɔ zona.

Pɔgebilii ba naare la are ba pɛglɛɛ gama ba zaa kaŋa ba mine sue kparre peɛle ka ba mine maale zuree ne woore ka ba mine maale soe naŋ gaŋ.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

Nengyamaa la are dɔba bata arɛɛ la bonyeni vuunee la bayi arɛɛ la kyɛ kaara bone na a bonyeni naŋ erɛ a dɔɔ kaŋa su la kparedɔre ba zaa bayi seɛ la wagyɛre a pɔge kaŋa pɛgle la eele ka pɛnzeere le eŋ a seɛ wagyɛ a kyɛnɛ.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

Dɔbɔ bata la a are, bayi nyɔge la a kuridaa nyanaa na. Bata ba zaa toorɛɛ kpare pɔge ba nuuri zaa a kyɛ toore nuuri bompɔraa ba nuuri. Bayi nyɔge la bone boyeni zoro la bone ka a.

Dɔba la are ba de la gane a kaara ba gba la popo pɔgraa ba su la kparenuwogri bayi su la kparenuvori a dɔgle.

Noba la zeŋ a laŋ taa ba zaa su la kparre peɛle a dɔba taa la daa ka pɔge ba teɛ ba nuuri a pɔgeba ba mine laara la ba mine eŋ la sipesi ba zaa su la kparre nuwogri.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

Biiri la sigi wa baa ka ba ɔŋ kõɔ. Ba guunee la. Ba ɔnnɔ la a kõɔ. Biiri banaar, dɔbɔ bata, pɔɔ beye, a pɔɔ laara la, ka dɔwa meŋ.

Nebɛ be la a zie ŋa poɔ baba pɔɔrɔ nyɛ larreɛɛ kaa biŋ sɛmaanee be la a larrɛɛ mine poɔ a larrɛɛ mine eɛɛ peɛɛl kaa mine w bluu kaa mine e peɛɛl.

Biiri be la a kankandie ŋa poɔ ba tekyɛ be be la a ba kankandɔɔ maŋ soore boŋ la nyɛ ka biiri ŋa zɛge ba nu a bie ŋa o nu boɔrɔ ka o tere la a kankandɔɔ a aŋsa.

Biiri la zeŋ guuri zu a seɛ wagye ba nyaani zu ba ba eŋ nɔɔteɛ pɔge te ɔŋɛɛ kõɔ ne ŋmani a wa kyere waara a bie kaŋa a pɔge zu kɔɔma e la yaga a biiri

Biire la a seɛrɛ. Ba leŋla bawaa kyiimɛ ba gbɛɛ pʋɔ kyɛ leŋ pɛmɛ ba zure pʋɔ.

Nɔɔteɛ koɔrɔ zie a nɔɔteɛ ŋa mine eɛ bompelaa mine eɛ doɔre mine eɛ bonzeɛ mine eɛ buluu.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

Bibilii la a sig wa ka ba ɔŋ kõɔ baa poɔ. A biiri ŋa bidɔɔbili bata a de pɔɔlee bonyen. S... ba guuno la ka ba ɔŋ a kõɔ. Kaŋaa raba eɛɛ buluu, ka bayi rɔba e peɛle ane laa.

Doɔ ne poɔ la arẽ a nyuge ba gan a kaara kye laara a poɔ zukummo e la yaga a poɔ su la kpare nu wouri ka a doɔ meng su kpare nu wouri neɛ kanga te arẽ ba poure a su kpare nu wouri pelaa.

Kampili yiriŋ are kyanse yiri are bie bie are Kog la a kuriwiri bie tuo la maayeeyee a bie kaŋ tuo la a bonsɔgelɔ a de ne meɛ

Dɔba ne pɔgeba bibilii nembɛrɛ zaa la be a zie ŋa ka dɔɔ kaŋa naŋ vɔgle zupili a su bonsɔglɔ ane pɔge kaŋa naŋ toŋ nɔɔtezeere a meŋ su bonsɔglɔ a nyɔge taa a are ne a ba nimitɔɔreŋ.

Nobaŋ tɔŋ ba tuo la laare a puori soba su la kparoo na e doɔrɔ o piri la zupile naŋ e doɔrɔ o tuo la a laa kyɛ iri o nuure bare a laa eŋa

Dɔɔ la zeŋ zuŋmadie poɔ a dɔɔ iri la a dɔɔ ŋa zu a dɔɔ su la kpare pelaa kyɛ nyɔge a zuboŋ iraa a iri ne a dɔɔ zu a dɔɔ gba sapili.

Bunganaa la ka ba bing ba maalen bingeã la a bunganaa ba de la wuje pelaa a pɔg a bunganaa ka wuje kpɛng a doɔle a bunganaa zu zukuolong ata duoli la.

Bidɔɔbilee bata ane pɔglee la sige wa baa ka ba ɔŋ kuɔ. Ba taala bakɛte ane laa. Ba de la a bakɛtere ane a laa tuŋ a kuɔ pʋɔ ɔŋnɔ

noba zeŋ la yaga pɔgeba zeŋ la lambore dɔba meŋ zeŋ la lambore pɔba eɛ banuu dɔba eɛ bayi dɔɔ kaŋa zeŋ la ka dɔɔ kaŋa are la biiri bayi bee ba zie

Pɔgeba la are ka tewɔmɔ bin. ankaa, bɔɔdɛɛ, watermelon, komie greenpepper a ba pɔrɔ zaa

Kaarezuziɛ la o be la a biiri kannoo zie o ŋmaare la a boma dogle a biiri board zu a biiri kaara la o de la o nu te kyɛ wolu o su la kparo naŋ e pelaa kyɛ lenne.

Noba zeŋ la a dakogi zu kompeta ane gama dogli la a dakoi zu a pɔge kaara la a gane na dogli a eŋ o nu poɔ kyɛ toɔrɔ a kompeta nyɛ pɔge ka o zeŋ kyɛ gba sapili a pili zutara a seɛ wagyɛ

Noba zeŋ la a die na poʊ. Ba kaareɛ TV. Fulaware be la a TV zu. A fulaware na eɛ zie a TV zu.

Noba ba pɔɔrɔ a kyɛ lɔɛ ba pɔɔrɔ aa kyɛ motore ba pɔɔrɔ aa kyɛ a vūū pole ba laa kyɛ yie ba pɔɔrɔ aa kyɛ a nobɛ mine suee seɛɛ trɔzarre kyɛ su kparebluu.

Noba nyɛ are la a kyɛ mine su la bompeɛle ba mine su la sogyare kaayare ba mine eŋ la nɔpɔgraa ba mine zeŋ la ba are la.

Loori are a zu ŋmare o zaa dɔba bata a be o nimitɔɔreŋ boŋyeni dɔɔɛ bayi arɛɛ la ba sue kparre nuwogri sɔgla ane bosuwoore naŋ e sɔgla boŋyeni kyɛ kpare nuŋmaara.

tabule bi la a zie na poʊ dakogre bebe la bɛ pɛnte la a zie pilaa daă toɔre dogla a tabule zu folawa gree be la a kye

Dɔba bata a be kye ba guunee la ba de la a ruba bongmaaraa nga a de dɔgli a taaboori nga zu kye ngmaara a ruba nga kanga suba danee la ba su la kpare na si a pɔg ba gbɛɛ zaa kye pɔg ba nuuri.

Dɔɔ dɔɔ ane poge zeŋ pɔɔ zeŋ la a lɔre zu dɔɔ areɛɛ la bie zeŋ la a pɔɔ gbɛɛ zu baa dɔɔ la a lɔre niŋeŋ.

Loori are noba be la a loori ŋa poɔ ba yuo la a loori puori nyɛ biiri ka ba yi are a loori puori kyɛ eŋ nimikyaani ka ba mine su kpare wogri a vɔgle sapili kyɛ laara.

Noba la are, ba ba pɔrɔ ba mine ŋmaara la gama ka ba mine meŋ are dendeŋ kyɛ pɛgle bie dɔɔ be la ba poɔ, ba kaara la a banaŋ na ŋmaara a gama

Zie ŋa poɔ zukɔɔlɔ bebe dakogro bebe wɔɔkyire bebe dãã toore bebe tabulo bebe.

Nenyaɡe arɛɛ la ba tēɛ ba nuuri ba ɡba la kpo ba mine su la kparsɔɡelɔ a seɛ torɔza woor sɔɔlɔ.

Pɔge la yi kõɔ poɔ a waana o seɛ la wagyɛ o su la kparoo a piri la duku o pɛglɛɛ Zoma o nuuri zaa ayi.

Baa la be a ka noba be l,a baa noɔre ba pɛgrɛɛ kaayarɛɛ gboe be la a baa noɔre a gboe ŋa la ka ba maŋ de a ŋmaa ne a koɔ bibilii eɛ yaga a baa noɔre a koɔ ŋmeɛrɛɛ taa.

Biiri la are, a. Biiri la zeŋ a de dɔɔ. a bie kaŋa arɛɛ eŋkpol kyɛ seɛ torɔza kyɛ do te nyɔge o toori. A bie kaŋa arɛɛ la. O teɛ o seɛ kyɛ pɛgle a bie kaŋa naŋ e eŋkpol

Noba nya are la a kyɛ pɔgelee ŋa seɛ la wagye ŋmaa kyɛ leŋ pɔge o bɛrɛ kyɛ yɛre kɔkɔlɛɛre eŋ leɛre o nuuri zaa pɔge ŋa eŋɛɛ sepɛse kyɛ seɛ toraza.

Noba are la a kyɛ ba gba la a kpogri ka ba ŋmaa eŋ ka polisi ba su la kpare sɔglo a b nuuri e la wogri ba seɛ la torasa wogri a noba naŋ are kɔge ba eŋ la a nɔpɔgraa.

Neŋgyamaa la are ba ba la kuri daa ba leŋ la pɛnzeere a dɔɔ kûûnee la a pɔge de la ŋman o gyile la o noɔre a dɔɔ kaŋa su la kparoo doɔre kaŋa su la kparre pelaa

Dɔba are la ba areɛ yaga lɛ, lɔɛ are la dɔba ba ma puoriŋ, a lɔɛ ŋa e la lɔɔ pɛɛle adɔba ba yi su la kpaar dɔre kaŋa me ŋ soba de la o kpaaroo a piili o zu kyɛ teɛ nɔre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

Nyɛ dɔbɔ na kyɛnɛ bɔɔl be la a dɔbɔ zu sɛŋɛ a dɔɔ kaŋa zɛlɛɛ gbɛre o bɔɔrɔ ka kaa bɔl wa sigre waana ka koo ngmɛ a dɔɔ.

Noba na are la a kyɛ ba mine zeŋɛɛ la kyɛ kaara ba mine arɛɛ la kyɛ zegre ba nuuri bata zeŋɛɛ la ba bayi arɛɛa pɔge zu zaaŋ kyɛ a zukɔɔloŋ e wogri.

Zeŋ la a tabulo zu ba mine su la kpare ziiri ane sɔglo ba mine su la kpare pòɛ ba mine maalee o zu koma kaa e wogri ba mine meŋ dene eɛ ŋmaare.

Dɔbɔ ba yopoi la are a kyɛ. Bayoɔbo zeŋ la a sola zu. Boŋyeni guunee la kyɛ ka o nu te nyɔge a sola. Ba sue kpare giriiŋ kyɛ ba sue kpare meŋa a pãã de a sojare a su eŋ.

Noba are la a zie ŋa yaga a de bien a dɔɔ ŋa are la o e la zutare zeɛ a meŋ o zu kyɛ su kpare sɔglaa ane neka a pɔge ŋa are la bie puoriŋ o sue kpare zeɛ naŋ sigi ane toraza sɔglaa.

A zie la di vũũ. Lͻԑ di la yaga. A lͻԑ ba poͻrͻ. Nyaa zie zaa naŋ sͻͻ. A yiri ŋa naa na die la. A kyԑnsere zaa di.

Dɔgele pɛlee la are noba kpeɛrɛ la ba mine seɛ la maŋkue ba mine seɛ la torɔzare ba mine mare la baagere ba mine su la kpar peɛle ba mine su la kpar nu wogi

Tewɔma la a biŋ a nyɛɛ a pɔge ŋa zeŋ la tewɔma ŋa nimitɔɔreŋ rɔba pɛbilii biŋ la o lombobo gyaa a viiri k'o de o nuuri a dogli a rɔba pɛbilii zu samaani be la a kaŋa poɔ aŋkaare be la a kaŋa poɔ.

Noba ŋa taa la kuori ba su la a kuori kaayare a pɔge gbaare la a wagye sɔgla kyɛ piri a duuku sɔgla a dɔbɔ de la wagye bɛrɛ a le ba nyaaare zu.

Noba zeŋ la a zie ŋa poɔ ba perɛɛ bɛŋ seŋkãã ba mine su la kpare zeere ka mine e buluu baal a seɛ mukuri sɔglɔ ba mine gba sapili.

Dɔɔba bata are kyɛ, nyɛ lɔre ko te are a lɔre eŋɛ pelaa a dɔɔ a dɔɔba nyɛ seɛ la kpare wogre kyɛ eŋ shoes ba zaa, ba zaa gba la sepigle ba eŋ la a noɔ pɔgraa kaŋ peglee marefa.

Nenyaga la are ba zɛgrɛ ba nuuri a nyɔgrɔ taa nuuri a laara ba mine su la bompeɛle ba mine pɔge la zupɔgraa peɛle ba mine gba la sapigi.

Lɔre la ka noba a do are ka ba mine zeŋ a lɔre puori ba mine zeŋ a lɔre poɔ ba mine ma a kɔnkɔnbu ba mine zeŋ la a lɔre zu kyɛ zagre ba nuure kaa do saa.

Pɔgrbilii la tuo laare a de fuful a pɔge a laare kyɛ tuo ba le na wagyɛrre ba nyaane zu ba zaa a kyɛ yɛre kɔkɔlege kyɛ eŋ selepɛse.